Toza na nzela motuka ezoleka bisi ya ba polisi ezoleka pembeni na yango eza na zando na bato bafandi bazotekisa.

Ba mibale misato batelemi bazo solola bazo mona elongi te moko alati moyindo na pembe mosusu alati motani mosusu alati elamba ya ba soda na mosika motuka moko etelemi ya moyindo.

Mwana mobali azosala sport likolo ya terrain pembeni yango eza na ba matiti ba matiti eza pembeni azosala pompage.

Basani eza likolo ya mesa na biloko na kati ,soso na tomate na mayonnaise pembeni eza na supu, na lutu ,mesa ya motani.

Mwana mwasi azoleka na nzela alati lipapa ya mwindo na mbati ya mogugu tozomona elongi te pembeni eza na ndako eza na ba eskalier ya mogugu